Mittu rosaanchi rosaaha ikkiha ikkiro rosinoricho rosiisaanosi xa'mo xa'mitannosi woyiite dawaro qolanni bohaaraannoha hakkone bohaarranni mereershaati yinanni boohaarranni mereershi giddo mittu isooti

faashinete yineemmo woyite mitturichi mitte gobbara faashine ikki haaroo ikke dayiha ikkiha ikkiro hakkoyiricho dayinoricho mannu faashine asse horoonsire uddiraaha faashinete yinanni.

Umo umu dananchooti yineemmo woyiite umuno dananchuno Maganu kalaqirewo kalaqo ikkewo daafo hakkoye umu dananchooti yine woshshinanni. umu dananchooti yineemmo wooyiite umuyi iske lekkichu geeshshaati.

Sagalete yineemmo woyite mittu manchi heeshshosira lubbosira saga'le heerannote. Sagale nookkiha mittu manchi lubbotenni heeshshotenni heereemmoha yiiha ikkiha ikkiro sagaliweello heere dandaannokki daafo sagale hasiissanno.

Giwirinnaho yineemmo woyiite dancha looso loosi'nara assanbe hende wodanchine ka'nneentinni loonsanni looso hakkoye giwirinnaho yinanni giwirinnaho.

Ko"attete yineemmo woyiite mitto mana bande mayiitanna labbaaha bandanni gara ko"attote yineemmo togo yineemmo woyiite mimmito mitto manna mittu mini manniwi badate

Rosoho yineemo woyite egenno afirate Mininni agurre danige ka'neenitinni rosu mine ronisanniha hakkoye rosoho yinanni egenno afi'nanniwa marre ronisanniwa hakkoye rosoho yinanni

Loosoho yineemmo woyiite mittu manchi heeshshosira ikkaaha loosire heerannoha hakkoye loosoho yineemmo loosoho yineemmo woyiite addi addi looso ikkeyooha loosi'nayiiha hakkoye looosohoyinanni babbaxxitino gari doogo horonsi'nanni

Borrote uduuneeti yineemoti bireoo lawinor laphiseoo laweorichi hakkunaoo hakkurichi hakkurichi baalunikku woluno konne lawaarichi heerenanni hakkurichi baalunikku borrote uduuneeti

mini uduunneeti yineemmo wote gobbara fulaakkiha mine calla horonsi'neemmoha hakkoye baalanka gamba assine mini uduunneeti yineemmo hakkunni giddono mitto mitto kulate hasi'nummoha ikkiha ikkiro mixasshho''oo laweeri gongaaoo laweereeti.

seesaho yineemmo wote mittu manchi wolewa haraaha ikkiha ikkiro seese biife uddire hayiishshire qodhe fulannota hattee seesaho yineemmo seesu giddo mitte iseeti.